Odoo yinanni woyte mittoricho faaje assate ,togo yinnanni woyte sidaamu manni budisi garinni mitto coye gashiriro gede'ne daayino mannira odoo odeessano odoote gedensanni hakku manchi mahooyyexa anfokkihu nooya yee "noowa massidhe yaanno odoo kayinni duuchu garinni televisionetenna radioneteni odoo saysa dandiinanni

Saga'linannita ikkitanna manchi beettino ikko saada baalanti uulla saada dubbu saada mini saada iimaanni heedhaati bubbete iima heedhaati baalanti saga'litanno sagaleeti yaate. Saga'la hoogguro kuni baalunku lubbotenni heere diafanno.

Elelkitiroonikisete yaa baxxino dani uduunne hirranniha ikkanna hakku uduunnino rooru elekitiroonisete mine caabbichu wolqanni loosannore ikkanna mitte hinge assinoonnisi chaarjenni chaarjenni keeshshannohano ikkanno chaarje hoollikkinni iimaho sakka'ne horonsi'nanniha baala gamba assine elekitiroonikisete mineeti yinanni

Daddallo, daddallo yaa mittoricho hiraniwanna hidhinanniwa ikkanna hakkuno duuchu danni daddalli noo yaate ,uullate iimidi hodhishinni daddallanihu iimidi ayarete bubete hodhishinni ,waayi iimi hodhishinni daddallaniho kayinni hiranniwanna hidhinanniwa kulanoho daddallu yaa

daddalo manchi beetti duuchu daninni daddalanno eo agiranno doogo ikkitanna dikkote shiqishe ikko mini giddo hirrannire wolootahono gobbara qolle sonkannire hidhinannirenna hirammannire gamba assine daddaloho yinanni.

Hodhishshaho yaa mittu bayichinni wolu bayichira ha'nanniha ikkanna hakkuno mannu umisi harate woyi mittoricho uduunnicho sowate. Gobbate giddoodiino gobbate gobbara fafowa nooohura yaateno muliwa noohurano hodhinsannino bayichuyi bayicho sa"ate horoonsi'nannireeti.

odoote yaa mittoricho maciishshinoonnire anfoonnire buunxoonnire kuni coy addahoronna kaphohoro yine bandoonniricho affinokkirira odeessine xawinse macciishshitawo garinni qaalunni xawinsanni odeessate.

mini uduunneeti yinannihu mini giddo horoonsi'nanniha ikkanna babbaxxino dani uduunneeti horosi kayinni mini giddo hossanno mine afamanno uduunneeti yaate konni daafira mini uduunneeti yine woshshinoyisihu horosi garinninna heerannowiinninna afi'nannisi horo garinniiti.

Giwirinahho yinanni woyite gobbanikera badhete miqichooti ikkinohonna heerate saga'linannirichira horo afi'nirichira woxe afi'nani richonna gobbate wole gobba indusitirete ledo ninke gobba indusitirete ledo xaade loosi'nanni hayyo industrete yinanni

umu manchu beettira iimmidinni iillete leellanno umisi iimma fulino danacho ikkanna kuni danachino manchu beetti kalaqamunni afirinoho yaate konne kayni babbaxxinno garinni amaxxe biifisira manchu beeto la'anno meya beetto seedisiratenni labbaa beeti kayni haransiratenni danachosi biifisiranno yaate.

Mittoricho xawisannoha ikkanna hakku sumudi amma'notewidoonni ikko poletiku widoonni ikko mootimmate widoonni daannore dagayiricho ikko mitte hinge sumunde worroonnichi woleho sokka sayise konneeti yinanni gede xawisanno xawishaati

egenshiishsha yaa mittoricho dagate reqecci assine leellinokkiricho afaminokkiricho dagate egensiinsanni doogo ikkanna hakkuno dagate mannu gamba yinowanna la''annowa ganneenna la''a dandaanno telewishiinete raadoonete tuqu xaadooshshirano egensiisa dandiinanni.

Mittu manichira ama'ne kaaliqasinna kalaqaanichos afe heeranno doogo ikkitanna hattino woluyitano ayirise isitano ayirisiisire heranno ku'uyita kisikkini duuchunikku manni mamituyita ama'nosi ayirisiisire heeranno yaate

Daa'attonna darama yinnayi woyte doogo ha'rayi mitu manchi kalaquno ikko mannu loonsore daa'attanni ha'rano hate daa'atihu gedensanni duucharicho horono afirano, egennono afirano. Darama kayinni duuchu garini kalaqantano bashenna olittote woleno kuri labbanoreti

Poletikaho yinayi woyte mitte gobb gashshitino uurrinsha woyi mootimma loossanno looso hajajjanno hajajo sokkanno sokko hattee baalanta sokko daggaa woyte poletiku sokkooti yine hajajo fultaa woyteno tini poletikunni dagginote yine amandannirichootinna hasaambannirichooti

Mittoricho odeessate yaate anfoonnikkiha reqecci assine dagate leellanno gede televizhiinete radoonete woyi tuqu xadooshshinni odeessinanni woyiite woyi afuunni kullanni woyiite odoote yine yanna uyiine macciishshinanni yaate

koatte yaa manchi beetti lekkasira wodhanno uduunnicho ikkanna konneno doogo haranno woyite babbaxxino bayichira harate hattono wolu wolurichirano lekkasi qasannosirichinni agadhate lekkasi keeraanchimmara babbaxxitini saatera horonsirannoha koattete yinanni

Boohaarshu mereersha yinayhu boohaarranniwaati yaate hakko kayi boohaarranni egennono adhinanni buqqeeteno dancha gede boohaarsi'nanni yannano sayinsanniwaati yaate kuni kayi boohaarshu mereershaati yinayhu duuchu daninni boohaarsinanni doogo no yaate

Hayyonna budu yineemmo woyte ,hayyo hayyinsanni sokka saynsanni sidaamu dagara danchu budi noosi hayyo ba'ukkinni annu beettoho saysano beettuno qole qole ilamate saysinsanni taresinanniha budeho

Biifisa yaa mittoricho wona noowinnin lenidde baxisanno gede assine wodana joshooshanno gede woyi konne richolla hidho woyi konne richolla afiro yine illetey la'neenna wodana saaweenno gede assine woyi wodana mooranno gede assine biifinisoonirichooti

Mini uduunneeti yinanniri mini giddo horonsi'nannire ikko gobba horonsi'nannire mini horora ikkannore manchi beetti minisira injaannosire doore biifinore seesinore hattono horo aannosire gamba asse mini horora hosannore mini uduunnichooti yine woshshinanni

supirimaarikeetete mirte hiranni mine duuchu gariri heeranno yaate hakunno intannir anganniri hayishi'nanniri no yaate

Rosu egenno afi'nanniwa ikkanna kunino duuchu danni rosi noo yaate, egennoteni ronsanni rosi no, hattono ama'note widooni harunsoni ronsanni rosi no, dagaha bude balchoomase agadhate dagate rosi no.

Mittu bayichinni wole bayicho harate horonsi'nanniha woyi mittu bayichinni uduunicho ikko babbaxinoricho hogonibbe sonikanniha ikkana kunino duuchu dani hodhishi uulate aanni hodhishi no ayerete iimi hodhishi no way uimihu no kuni baalunku kayinni hodhisanni doogooti Mitto richo sonkanninna adhinanni doogooti

ko"attete yinanniti manchi beetti lekkkasira wodhanno uduunnicho ikkanna tenne ko"attenni bayiichuyi bayiicho harate lekkasira wodhe horonsiranno harinshote horonsiranno manchi beetti godo'leteno horonsiranno kubbawo woyiite duuchu daninni loosanno millimmo baalantera ko"atte wodhe horonsira chaalanno

Giwirinna yineemmo weete mootimmate ogimmara mitto ogeessa woyi ohimma ikkitanna gobbankera badhete miqicho ikitinotti loosidhe galitino gobankera giwirinnu kulannoho rosiissannoho yaate

Daddalloho yaa manchi beetti wolu wiichinni hire abe woyannowa isino tirffire dagano owaante afidhanna hadhe isi wiinni hidha dandiitannokirichira dikkote shiqishaoo hatto assanni umisino woyeessiratenni umisiinninno sae hattono maatesi kaa'lanni qarantinoriranno kaa'la chaallanno

Faashinete yaa haaroricho albinkunni nookkiha woyyaawino garinni yannate garinni egennotenna busulete garinni gamba assine faashinete yinne woshshinanni ,tenne faashine duuchu danni uduunichu iima ikko horonsi'nannirichi iima ikko iletenni la'nannirichira baalunkura heedhanotta faashinete yinne woshshinanni.

Mittoricho hirranninna hidhinanni hayyonna doogo ikkitanna kunino duuchu dani daddali no yaate baattote iimi daddali makeenunnimotoretenni hodhinisayihu no wayi iimihu no yowolotey hodhinisayihu gobbayidii eesinayihu hakii sairo kayinni ayerete iima horophiluy Daddalanni daddali no yaate

Bununna sagalete mini yinayi woyte sagalenna buna horonsi'naywa ikkanna hakkuno mittu manchi buna calla age haranno mitu manni sagale calla ite haranno kayinni lamenkano bunano sagaleno horonsire mitteenni haranno kayinnilla ikkona bununna sagalete mine yinayhu lamenka gamba assineeti

Bunu minenna sagalete mine yaa lamunku bunanna sagale afi'nanni mineeti. Hirranninna hidhinanni mineeti yaate. Kuyi daafira mannu mitu buna calla aganno, mitu sagale calla itanno mitu lamenka horoonsiranno kayinni lamunku mitto mine afantayo daafira bununna sagalete mine yinanni.

Mittu bayeechinni wole bayiicho harate woye mittoricho mittu bayiichinni wolewa soyaate hogombe soyaate horonsi'nanniha ikkanna hakkuno uullate iimi hodhishshi no bubbete iimihu no waayi giddohu no gobbate giddo noohurano gobbate gobbaa noohurano hodhishshunni babbaxxeyoore soya dandiinanni

Supperimarkeette yinanniti supperimarkeettete mine afamanno uduunnicho ikkanna sagalimmate horonsirate ikko miniraa ikko gobbate aamanshaho ikko wolu wolurichirarano ilama qaaqqulluyiitera ayeerrinse ikko sargenna jilahono ikko hatto hattoorichira horonsi'nannire superimarkeettete mirteeti yinanni

Muro Shiimmaadda laalote kifile ikkitanna hattino shiimimmase heedhe muqaaquhu gedensaanni afantanno deerraseeti hakkuyi gedensaanni dikkote gobbate gobbayiidi geeshsha sonke e"o afi'nanni

maashinubbate yinanniri duucha maashinubba gamba yitinore ikkitanna duuchu dani horora hosa dandiitanno umo loonsannita maashinete yinanni haqqu loosira hossannota maashinete yinanni babbaxewo siwiila murate biifisate loonsannita maashinete yine kuri baala gamba assine maashinubbate yinanni.

Supperimarkeettete mirteeti yinanniri babbaxxino dani intayi sagalla ikkito buudhinaayiiricho uduunnicho ikko minira horonsi'nayiiricho ikko mannaho haa'ne ha'nayiiricho ikko duuchu duuchu danira mite uurrinshara ikko babbaxxeyooricho afi'nanniwa gamba assine Supperimarkeettete mirteeti yinanni

Godo'lete yinayi woyiite manchi beetti egennosinni ayeemirosinni noosidandoosinni kainohunni shiimu shiimunni godo'lanni dandoosino boowirsiranni lexxanni lexxanni haranni hakkuyi gedensaanni e"osi buichono assire isitiiteno ikke wolehono ikka chaalanno

Qooxeessa yaa qooxeessa yinanni woyte manchi beettira heerannowaati kuni qooxeessi kalaqamunni afirinoha ikkanna manchu beetti dancha gede amadiro qooxeessisi biifanno busha gede amadiro kayinni qooxeessisino bushanno daafira amadooshshe biifisire heerannohu manchu beettira kalaquyi afirino qooxeessaati

Electroniksete yinanniri babbaxxino dani uduunne hirranni minnanna worranniwa ikkanna hakkurino caabbichu wolqanni loossannori charge assinannireno ikko charge assinikkii loossannorino hakkoye uduunne baalanka afantannowa electroniksete yineemmo

gallanni mine yinayi woyte mineho yinayi woyte babbaxinorichira minu noosi yaate baalunkurichira kalaqamu umisi mine galawo dubbo heedhawori way giddo baattote giddo heedhawori galtanno base noonsa gallanni mineeti yinaayihu hakku baalunku galannowa minesi assire galanno hakkuy giddo kayinni manchu beettihu baxxanno

Mittoricho wona loonsoniricho biifano gede assine injano garini baxisanonna wodana tashshi assano garinna ilete la'neenna hagiirsiisano garinni biifinse seesinse biddi assine loosate yaate.

Supirimaariketete mirte yinnanirichi duuchu duuchu danni daanno uduune sagalimate horonsi'nannire ii'i manimate horonsi'nannire qaaqqulure, jajjabuyire intanni sagale anganiricho horonsi'nanniricho sagalete kayise qiwatete geeshsha noore mirte baallanta supirimaarikete yinneemmo.

Seensille yinannihu Mannu loosinohano ikko kalaqamuyi noohano woyyanno garinni seesiinse biifinse mannu beetti iimma ikko lende uduunnichu iima ikko baattote iima buushu iima ikko kalaqamuyi noorichi iimano horoonsi'ne biinfille iimaa lende lende xu'misate yaate

Mittoricho wona noowinnin woyyeesine qalame buure forimesi woyi noosi uurinisha hatee lenide biifinse inijaanosi gede assine biinifilluyinna Seenisilluyi Hidhanno mannira baalanikka tashi assano gede asinne Seesiinisenna biifinise loosate

Adawu agaranoti yinnanniri mite gobba giddo mootimate massagantanore ikkittanna uyinonissa hajajo garinni mootimati qoso garinni yaate, babbaxino bayicho adawa agarsiisanote canco gibbonna wole adawa agarisiisano

Safote latishsha yaa dagate owaante aate mootimmate widooni loosamanoha mootimma ikkitinokki uurrishuwa widooni loosamanoha ikkanna doogo, waa, rosu minnanna wolereno hatto hattore labbano uurrishuwati yaate.